Ollay beettiyagaa gidishin ollaappe sintta baggaara sharaa woxalidi dumma dumma zal"iya qommota zal"iiddi de'iya na'ay beettees. Ha na'aykka qassi cora asatuyyo ba zal"iya dumma dumma qabattuwa, kalssiya h.h.m zal"iiddi de'iyagaa gidishin ha na'ay zal"iyo sohay awa geetettii?

Kaamee bululanaassi shuchchaappe giigida halixxiya ogiya be'etees. Ha ogiyappe sintta baggaara qassi dolida doozatikka de'iyogee qonccissiyan beettees. Etappe gidduwan qa miye baggaara dooya de'iya keettaan zal'iya asay zal'iyosan cora maayuwa qommoti de'oosona. Ha maayuwa bayzziya keettaa goday oonee?

maata meraa maayidi keehippe puulatti uttida soohoy de'ees. ha sohuwankka qassi xoqqaappe duge ziqqaa goggiyaa zo'onne gidenna booxxi uttida haattay beettees. ha soohay keehippe cora asay yiidi woykko dumma dumma yiidi zannaqanawu go'iyaa sohuwaa.

zo'i uttida bittaa bollan cora gidida qantta qanttan giigidi siketti uttida dumma dumma xiilliyaa qommoti de'oosona xiilliyaa bollan de'iyaa xifatee zo'uwaan xaafettaagaa gidishin oonee hagaa pulttisanawu danddayiday?

Dembbati uttida sohuwan naa''u goomman bululliya asay nay togga miishshaw go'etiyo mishshay de'ees. ha go'ettiy mishshappe issi naa''u gooman bululliyaaga issi na'ay colloppi uttidaage beettees. ha na'a sunttay oona getetti?

Keehippe puulatta uttida na'iya beettawusu. Puulattida na'iyakka bari huuphiya duge yeddada, Wolaytta qonccissiya wogaa maayuwa maayada, bari doonaa zo'o mera qalamiyan tiyada, hayttan belecaa wottada beettawusu. Ippe miyyessa baggaara de'iya xuufee woygii?

Keehippe puulatidi uttida sohuwa keehi xoqqu giidi adduqqidi diccida doozay de'ees. ha doozappe garssa baggara woykko dooza miyyiyaan oyddu gooman hemettiya so asaa toggiyo makiniyaa de'aawus. ha makiniyaa yaatin obe?

bootta gidida sayniyaa bollaan dumma dumma asaa na'ay maanawu giigida kaattaa qommoy dumma dumma hanootan ka"idagee de'ees. appekka issoy miyye baggaara de'iyaagee issoy buddenaa issoy dumma dumma hanotaan ka"ida karootiyaanne gidishin barbbaree de'iyaagaa gidishin hagaa kaatiday onee?

bayzziyoonne shamiyo woykko suppermarkkeetiya yaagiyo sohuwan bayzziyonne shamiyobati qassi eti dooreti uttido woykko xawlaa biolan bantta xekkan xoqqu giidi uttidosona. hagaa supermarkketiyan bayzziya bitaniya sunttay oonee?

Bayzziyonne shammiyo man''iyan woykko suppermarketiyaa koyro xekkaninne naa''antto xekkan dooreti uttida bayzziyoone shammiyo miishshati de'oosona. eta giddonkka qassi konttaaliyaa baggan de'iyaa bayzziyobaynne shammiyoobay de'ees. ha bayzziyoobanne shaamiyooba bayzziyay oonee?

Keehippe puulatidinne xummi uttida keetta giddon xawullappe oosetida asa kushiyaa oosettida miishshay de'ees. miishsha bollan odidi bessiya odi bessaykka de'ees. ha odibessay giddon zo'o nay eqqidi bootta maayuwa maayida nay beettees. ha keettay obe?

irziizzuwanne salo meraa maayida malaattay de'ees. ha malaatay gidduwan amaaratu qaalan xaafetida xifattiyanne paranjjatu qaaalan xaafetida xifattiya oyqqi ba giddon bootanne karetaa gididabata oyqqi uttis. ha sohoy awaanee?.

Maata mera maayyidi aakidinne dembbata sohuwan uttida cora maccanne attuma gidia asati de'oosona. ha asatikki bantta doonani yettaa yexxidinne kaa'i, issoy issuwaara kushiya baqqi kaa'ide beettoosona. ha asati awa biita asaa getettiyona.

Kaame bululanawu gigidasape sintta baggaara direttida dirssa giddon maataa meera maayida dolida dozati abeeti lo'osona! pa! pa! pa! pa! pa! Keehippe lo'osona; shemppisosonaka way. Asaa naati geelidi shemppanawu keehipe lo'osona.

embbatidinne maata mera maayida sohuwwa cora Wolaytta maayuwaa maayyidi maccanne attumay beettees. hagetikka duridinne yeexxidi beettoosona. eta gidon issi cimma aaway calaa maayyidi toora oyqqidagee beettees. onni amaayya gin maayyide? ooni a iyqqa gin oyqqide?

Dembbati uttida sohuwan oyddu kaame bulluliyo kaamiya goomay de'ees. kaamiyaa goomay qassi a giddon uttido dolidda doozaykka de'ees. etappe sintta baggara qassi caammay qucciya na'ayinne caama quccissiyo sohoy beettees. ha caamma quccissiyo sohoy awanne?

meretta dollanne maata mala tookida sohoy de'ees. appe ziqqa baggara daro dolida doozati de'oosona. sintta baggar keraykka beettes, guyye baggaraaddussa doozaykka de'ees.a giddon qassi tollu gaada eqqida na'iyaakka de'awusi na'e sunttay oone?

Bicca milatidda sohuwan salo mera suriyaa gixxiid bootta maayuwa maayidi cora asatuppe sintta baggara eqqida na'ay beettees. appe ya baggara xoqqappe duge ziqqa googgiyaa haatttay beettees. ha sohoy aybba getettidi xesseti?

Issi keettaa giddon asa kushiyan medhdhido qooreppe xade bagga gidida miishshayi de7es. Ha miishshaa bollan maayetti uttida dumma dumma mera qalamiyan tiyetti uttida ooratta maayoyi de7ees. Ooratta maayoyikka xeelliyoode maayanawu keehippe puulatti uttidaagee la i ayiba pala lo7iishsha.

Shuchchaappe giigidi hallixxiya kaamee bululanawu go"iya sohoy beettees. Ha sohaykka dumma dumma karettanne bootta qalamiyan tiyettidi be'ettishin ha sohay awee?

ishshattine michchotti ziiriya medhdhidi bootta shurabiya maayidi bantta kushiyankka bandira oyqqidi eqidossona.

Issi booddili uttida sohoy de'ees. Ha booddilida sohuwan miiriqay olettidaageekka de'ees. Appe sintta baggaara qorqqoruwan diretti uttida dirssay de'ees. Ha dirssaappe sintta baggaara asaa naati de'anawu keexxido keettaykka de'ees. He keettaappe sintta baggaara qassi doliya doozay de'ees.

Direttidinne maata meraa maayyida sohuwan cora dorssa qommoti de'oosona. Etappe sintta baggaara qassi naa"u attumanne macca asati doosona. Ha sohuwan ha asati aybba ootriyoona?

Shuchchaappe giigidi hallixxiya ogee keehippe lo"iyagee beettes habeettoya ogiya bollan cora asayikka de"iyagee beettes. Ha sohoyi aybissi go"ii giyaba gidikko daro kaamee bululidi hemettanaassinne asayi hemetti go"ettanaassi keehippe maaddes.

Oyiddu macca naati dumma dumma maayuwa maayidi dumma meran de'iya maayuwa maayidi eqqidaageeti beettoosona. Etappekka issinna kushiyaa xaaxada uttidaaro gidishin gidduwan de'iyaara qassi karettaa mayada uttaasu. Etappe macarashan woyikko ha baggaara de'iyaara mayido mayuwa Meray ayibee?

Heezzu gooman bululiyagee sintta baggaara eqqidaagaa gidishin appe sintta baggaara qassi issi bitaneenne qeeri na'ayi eqqidaageeti beettoosona. Eta miyyiyan qassi dooya de"iya katta keettayinne tukke keettayi de'es. Ha katta keettayinne tukke keettayi O katta keettaa go xeegettii?

Doozatun doodetida sohuwaan naa''u macca naati pootuwaa denddiidi de'iyaageeti beettosona. Ha naatikka bantta kushshiyaa issoy issuwaara maadetidi oyqqi uttido wolaytta qonccissiyaa wogaa banddiray de'ees. ha banddiraykka issi biittassi wogawatetta woykko issi biittay de'iyooga qonccissanaw danddayees.

milxxi giidi melida sohuwan woykko biitta xallay de'iyo sohuwan issi worqqataara xoqqu giidi de'iyaabay de'ees ha sohoykka qassi naannu maccanaatu binnaanaa giigissiyo sohuwaa yaageedi xaafettida erissoykka de'ees ha erissuwaa bollan dumma dumma misiletikka de'oosona ha soway awane

Issi bitane wolaytta wogaa koottiya maayidi appe garssa baggaara shamiziya qumaashidi kushiya baagaa xoqqu oottidi oduwa adussidinne orddissidi odiya miishsha kushiyan oyiqqidi uttida asaassi polottikkaba yootiiddi beettes

keettaa giddon kattaa miyoosaanne gidin tukkiya uyiyo sohoi beettees. ha beettiya keettaa giddon keehippe puulatti uttida maata merai de7ees. appe sintta baggaara odi bessiyaagee de7ees. ha tamaa woottin cuwaxxiiddi de7iyaagee aiba geetettii?

maata meraa maayidi dembbatti uttida sohuwan laatammanne heezzu gallassaa issi aginaa na77ushaanne hosppun maarotettaa laitta' yaagiya xifatee beettees. xifatiyaappe sintta paggaara keehi aahu gidida ambbaikka de7ees. appe sintta paggaara qassi aduqqidi xoqqu giida dolida doozai de7ees hadolaa dolida doozaa sunttai aiba geedettii?

Issi luuxetta keettaa giddon cora issi mala maayyuwaa maida luxiyaa naati beetteesona. naatakka luxissiyaa bitanee karetta gididabaa bollan bootta gididabaa xaafiiddinne luxissiiddi beetteesona. eti luxiyoosaappe sintta baggaara naa'uban xoqqu giidi eqqidabai beettees. ha eqqidabaa sunttai aiba geetetii?

cora tamaareti shuchchaappe oosettida kaamee bulliyoosaara sinttaunne guyyenne emettiyaageeti beettoosona. eta giddoppe baggati qassi ha maggi simmidi pootuwaa denddiiddi de'oosona? ha tamaaretussi qoday aapunee?

Heezzu michchontinne issi ishshay adussa shooqqaa giddon zerettida lokkomaa puutiyaa qawu'iyaan de'iyaagaa qoriidi beettoosona. ha etappe guye baggaara aduqqidi dollida doozay de'ees. etappe pude baggaara melida maataykka de'ees. ha asati bantta oossuwaa oottiidi beettoosona.

puulattidinne kehippe asa na'ay xeellanau lu'iya biittaappe pude dolida doozadaa oiqqi uuttida sohoi de'ees. appe sintta baggaara qassi xoqqu giidi beettiya keraikka de'ees ha keray de'iyo sohoy awa giitettii?

keehippe puulattidinne lo"idi woykko maata mera maayidi xoqqu giida sohuwan asa naati uttidi go"ettiyo xawulaappe oosettida miishshay de'ees appe sintta baggaara qassi cora keettatikka de'oosona ha keettati de'iyo sohuway ayba geetettii

asa nai uttidi go7ettanaassi maaddiya miishsha gidiya xawulaappe merettidanne dumma dumma lasttiqetuppe merettida oideti de7oosona. etappe sintta baggaara qassi shuchchan xoqqu giidi direttida dirssaikka de7ees a bollan birataikka de7ishiya quma keettaa qonccissiya malaataikka de7iyaagee beettees. ha quma keettai oogee?

kehippe ziqqanne doozata mayidi keehippe lo';'iya sohoy beetees sohuwaappe huuphessa baggaara mittan aakkidinne daayidi direttida dirssay beetees ha dirssaa bollan qassi kareme doossa gidida do'ay beetees ha do'aa sunttay ayba geetettidi xeeqetii

Wolayttattuwa luxiyo maxaafa oyddantta kifiliya giigissidaageeti tangga asagadachcho, cuuttulo iyooba, alleena kifila, goyddiidaara butaaqo haano boolima boxxoxissidaageeti elaassa firiyaa, waaro alamayya

Amaaratto maxaafa usuppuntta kifiliya koyro doonaa dooyettawu maaddiya qaalaa tamaaretu maxaafa yaagiyagee beettes. Maxaafaykka daro tamaare shiiqidi darobaa eranawu woykko luxanawu luxettaa keehippe luxanawu maaddes.

maata mala gidida dembbatti utidda cora bootta maayuwaa maayida naati de7oosona. etappe ya baggaaninne ha baggan daro dolida doozati de7oosona. ha doozati de7iyo sohoy aybba geetettidi xeessettii?

irzzo meraa merettidi giddon bica muluu tiyeettidi ba bollan maata meraa oyqqid qassikka toossa toopphiyaa dere deretettaa asaa dalgga manttiya xaacetu komishiniyaa yaagiya xuuphiyaa oyqqida malaatay de'ees ha malaatay qassi giddon oyqqido keettay ayba keettee

karexxi uttida sohuwan dumma dumma qumaa qumoti de7oosona. ha qumotikka qassi asanai miidi go7ettiyoobaa gidishin haqqumaa qoodai woise?

dumma dumma doozatuuninne xomppetun doodetti uttida asa naati zannaqanau go'ettiyo sohoti de'oosona. sohotikka dumma dumma oydoti citan citan uttidaageeta bessiyaagaa gidishin keettaa giddunkka dumma dumma poo'oti de'oosona ha sohuwai awa geetettiishsha?

suppermarkkeetiyaa woykko bayzziyoonne shaammiyo sohuwaa geetettiyasan cora bayzziyoobanne shaammiyoobaati de'oosona. etappe sintta baggaara xeelliyoode asa na'ati uttidi go'ettiyo oydeekka beettees appe meiyye baggaara de'iya naa"ati aybee?

Irxxanne mela maata tokida bittappe dolida doozaati de'oosona; doozaatuppe sintta baggaara shuchchan xoqqu giidi keexetida keettay de'ees; keettay kare baggaara biratan direttidi so baggaara magaalashuwan kametidi uttis.

Cora xekkay de"iyo sohuwan dumma dumma maayuwa maayidi utetaaninne equwan de"iya ammannuwa asay beettes. Ha ammannuwa asayikka bantta dumma dumma maayuwa maayidi issi diran uttidi kushiyaa sinttawu miccidi eqqidaageeti beettoosona. Laa ayiba lo'iyoona eti pala lo"oosona!

Issi keettaa giddon cora puula miishshati de'oosona. Puula miishshatikka xoossi medhdhido meretaa bollan asaa naati bantta puulaa keehippe gujjidi puulayanawu go'iyageeta gidishin etikka dumma dumma harasaappe yiidi bayizettiididi beettoosona.

Issi biittati uttida sohuwan shuchchaappe merettida maydiya yaagetetti xeegettiyagee de'ees. Hageekka asaa naati dumma dummabaa daaxxidi go'ettanawu maaddiyagaa gidishin I yiyosay haattaa doonappe asay tookkidi ehiyoba.

Shuchchaappe giigidi dembbatida ogiyan daro ammanuwaa kaalliya asati de'oosona. Asatikka ubbay issippe bootta kutaa maayidi zo'uwaa bantta huuphiyan qachchidi de'oosona. Asa giddonkka daro asay zhanxila xoqqu ootti oyqqidaagee de'ees.

mereta imota gidida biittaappe dorida keehin lo"iyaanne pulattida doozati de'oosona. a dozatuppe sintta baggaara issoy ayfee yarkkakkidinne yenddeddidi beettees. ha beettiyaagaa giddon cora asati de'oosona. ha asati aybaa oottiyoona?

Bootta saynee de"es bootta sayniya bollan dumma dummabaappe shiiqidi ka"ida kattaa qommoyi de"es. Hegeekka santtaappenne badalaa xiilliyappe ka"ida kattaa gidishin asaa naati namisettennaadan miidi kallanawu maaddiya katta qommo.

Wolayttan odi bessiyaagaa bolla heregan be'iyo saatiyan issi yelaga bitanee de'ees. ha bitaniyaassikka binnaanai sintta baggaara guyye meetettirggin bitaneekka wolaitta wogaa qonccissiya maayuwaa maayidi uttiis. appe garssaara bootta shamisiyaa maayidi sinttan oiqqidi i haasayiyoogee aiba geetettii

wolaytta odi bessiyaagaa woykko talebizziniyaa heregaa bollan beettiya naa'u gastta asati de'oosona. ha gastta asatikka issoy manaaxiriyaa wottin issoy oduwaa aattid beetes. ha oduwaa aattiyaagee barkkushiyan oyqqidoogee ayba geetettii?

Biittaappe shuchchan xoqqu giidi oosettida shuchcha keettay beettees. ha shuchcha keettaassi bolla baggaara erissuwaa erissiyo xifateekka de'ees. keettaassi naa"u penggee de'ishin naa"aykka birataappenne heregaappe oosettees ha bolla baggaara erissanau wottido xifatee woygii?

Macca naati binaanaa puulayiyo keettan adusa gidida issi mishiriyaa beettawusu. Mishiriyaakka qasshi bootta maayuwaa hashshiyaappe sakanaa gakkanawu gakkiyaagaa maayada eqqaasu. Akka karetta huuphiyaa baagaa giigissada eqqa uttaada beettawusu. ha mishiree sunttay oonee?

puulatti uttido sohuwan wode ehiido qumaa asaanai kushiyan mooppo yaagidi ehiido zammana gidida miishshati de7oosona. ha miishatussikka dulle baggai zo77o gidin xeera baggai bootta gididi beettes. ha iqatu qoodai woissee?

cora eta dummayenna issi mala mera maida kaassanchchati issi sani cuppugi uttidi beettoosona. ha kaassanchchati uttido sohay salo mera malatiyaa maataa maayidi aakkidi keehippe pulatidi uttida sohoy ha kaassanchchatu sunttay oona geetettii?

keehin lo77iyaanne puulattida shuchchaappe oosettida sohuwan asai zal77hiyaunne shammano go7ettiyo sohoi de7ees. ha sohuwan qassi daro asai haattaa tiqidi go7ettiyo iqatikka de7oosona. baggai maatamaara baggai karettau bagqi ekkiya gidishshin eti baizzettiyo sohuwan ha iqata baizze oonee?

cora asay ishshippe eqqidi wolaytta qonccissiya woga maayuwaa maayidi dullaa oyqqidi xoqqu oottida asay beeddaassi ha asaa qooday aappunee

Erissuwa wolayttawattu laale qaatta woykko qanttan xaafiyo wode wolqqa wolaytta qorggatu konssonuuwa dubbushsha laabboshsha agina tammanne uduppuna naa''u sha'anne tamanne ussuppen marotetta laytta yaagiya xuufiya oyqqiis

ollati ekkiaisainne sintta baggaara shuchchaappe oosettida sohoi beettees. ha sohuwan qassi qeeri na7ai hemettiyaageekka beettees. sintta baggaara shuchchaappe xoqqu gi denddida dirssaikka beettishin miyye baggaara qassi ha geliyoosan maata mala meran tiyettida xoqqu giida sanqqaikka birataappe oosettidaagee beettees. ha sohoi aiba geetettii?

mittan direttida dirssa giddon keehippe poolatti uttida maatai mokkido sohai de7ees. maataa giddonkka qassi keexetti uttida wolaitta asai ba wogaa qonccissiya keettaa keexxoogeekka de7ees. aappe guyye baggaara qassi dumma dumma oottati de7oosona. ha sohuwan sintta baggaara de7iyaagee aibe?

Issi melidanne sohuwan asay haattaa tikkanawu go'ettiyo miishshay de'ees. Ha miishshaykka issoy bicca issoy zo'o issoy boottawu baqqi ekkiyaga gidishin naa'ay bantta tuchchan tuccettin issoy mela de'ees. Qassi ha miishshaa sunttay ayba geetetti?

Issi keettaa giddon zo'onne bica qalamiyan tiyettida keehippe pulattida xaulaappe merettida pushe hiilla oosoi de'ees. ha hiillaykka qassi daro asa naati go'ettiyo bata woiqqanau maaddas appe huuphessa baggaara de'iyaagee ayba geetettii?

keehippe puulatti uuttida sohuwan lo77iyaasan asa naati uidi go7ettiyo ushshaa qomoti de7oosona ushshaa qomotikka qassi dumma dumma mittaa aifiyaappe giigidaageeta gidishin eti de7iyo sohoi awa giidaitii

xoqqu giida sohuwan maatameraa maayida sharaa bollan cora abogaaduwaa qomoti de'oosona? abogaadootikka bantta qoodan cora gidishin bagga? eta giddon maataama bagga? zo'o gididi ekkees. ha abagaadoi de'iyo sohoy ayba gindetii?

puulatida keettaa giddon macanne attuma gidida asati uttidosina. he asati banta yafaran yafaran uttidi v qommuwan shiiqida kataa dumma dumma miidinne uyiidi beettoosona.

naa"u zal"iyaa man"eti de'oosona. zal"iya man"etuppe issuwaa sinttan cenggurssaa xoqqu oottidi yettaa yexxiya miishshaikka de'ees. appe sintta baggaara tollug eqqida cora asati de'oosona. ha keettaa giddon aybee bayzettii?

keeheppe lo77idi poolattida keettaa giddon macca naatu binnaanaa poolayyo keettai de7ees. ha keettaa giddon dumma dumma meran dadissa uttida issi michchiyaa de7awusu. ha michchee sunttai oonee?

Issi keettaa giddon cora ammanuwaa kalettiyaa aawati de'oosona. ha aawatuppe naa"ati dullaa kushshiyaan oyqqin issoti issoti bantta kushiyaan masqliyaa oyqqidosona. eta gidoppe oydati bantta huuphphiyaan bootta kopiyiyaa wottin issoy ba na'aa ba kiyuwaan shiishi oykki idimmi uttiis.

dembbattinne maata meraa maayida sohuwan keehi kuulattidi dolida doozati de7oosona. doozatuppe hini baggaara taarikiyan xaafetti uttida keehippe xoqqa gidida deree beettees. deriya sunttai aiba geetettii?

dumma dumma bantta wogaa qonccissiya maayuwaa maayida oyddo yelaga macca naati beettoosona etikka xoqqa gidida woikko naa''antto xekka gidida sohuwan uttidi issoy issuwaara zemppidi pootuwaa denddiidi de'iyaageeti beettoosona ha asatu sunttay oonee

Shuchchaappe giigidi keehippe puulattida sohuwan ispporttiyaa oottiya cora asay de'ees. Etikka bantta yafaran yafaran eqqidi bantta tohuwaa xoqqu oottidi eqqidaageeti beettoosona. Issi madadan eqqidaageeti qassi dumma dumma bantta mera maayuwaa maayidi eqqidi uttidaageeta gidishin asatu qooday aappune?

Goshshanchchay goyyiddi liiqissiddo goshsha giddon cora asay beettes ha asay ba kushiyan saynniya oyqqiddi zerees.

Luuxettaa luuxissiyaageeti gelanaunne kiyanaunne xoqqu giidi shuchchaappe giigida wogga penggee de'ees. ha penggiyaa sinttan geliyaanne kiyiya maccanne attumaa gidida asati de'oosona penggiyaa sinttan qassikka shuchchaappe giigida wogganne adussa sohoi beettees.

Meretatu ziqqanne xoqqa gidida booddilidaageti de'oosona. Eta giddon xoqqaappe ziqqaa gakkanawu yafarettida sohoykka de'ees. He yafarettida sohuwa bollan dolida doozzati lo''iya hanotan mokkidaageeti de'oosona. Appe sintta baggaara qassi dembbatti uttida deree de'ees.

erettidi kaalettiya asatu giddoppe profeesere geetettiya adaafare taaddasa taakkele beettaes ha taakkela giyoogee karetta kootiyaa maayidi bootta shamisiyaa garssa baggaara mashidi kushiyaa kushiyaara gattidi uttiis i uttido sohoy awe?

baanattidinne biittati ekkiya sohuwan cora so miishsha gidiya lasttiqqiyaappenne birataappe oosettida cora qommo miihatid de'oosana. ha miishati bayzzettiyo sohuwaappe sintta baggaara cora asay sinttawunne guyyenne hem ettiyaagee de'ees'. yaatin ha miishata bayzzeyoonee

issi sohuwan cuppu gidi utteda sohuwan keehippe aifidi yonddodidinne yorkkokkidi beettiya ayf de'ees. ha ayfiyaassi baggasay maataama gidin baggasai qassi boottau baqqees. ha ayfiyaa sunttai ayba geetettii?

tiranspporttiyau go'ettanau shuchchaappe merettida ogee de'ees. ha ogiyaa bollan heezzu makiinati pudenne dugenne hemettiidi de'iyaageeti beettoosona. etappe ya baggaara shuchchan xoqqugi keexettidi bica meranttihettida keettay de'ees. etappe ushachcha baggaara qassi dorida doozai de'ees.

shchchaappe giigidi puulatti uttida keettaa giddon zammaana woyikko wodee ehiido ooratta mayyoti bantta taran taran eqqidi uttidosona. ha keettaa giddoy gatrssa baggaara shuchchan keexettidi guyye baggaara bootta meran tiyetti uttis.

karetta gidida asa na'i cenggurssaa xoqqu oottidi haasayanau maaddiya miishshai de'ees miishshaykka qassi garssa baggaara naa"u cenggurssaa xoqqu oottiyaasaa oyqqi uttidi miyye baggaara kushiyan oyqqidi tookki emettiyoosaakka oyqqi utiis ha cenggurssaa xoqqu oottiya miishshaa gatee woysee

ziqqatti uttida sohuwan dolida doozati de'oosona ha doozatikka keehippe puulattidi maata meraa maayidi keehippe lo'oosona etappe pude paggaara xoqqan eqqida issi michchaa beettoos ha michchiyaakka yaaninne haaninne kushiyaa malaatada xeellaydda de'aasu ha michchee sunttay oona geetettii

issi buuxxa keettaa giddon beni asay godettiyo kusheylla woykko issi asay poolaydi ceeridi medhdhido kusheylla gidiya gosee woykko bulee mashshay zazaree hegaanne hegaa milatiyaabay dumma dumma haanotan kaqettidaageebeetees ha keetta oogee?

issi shuchchaappe oosetti giigida kaamee bululiyo sohai de'ees. kaamee bululiyoosan cora kaametinne cora asati de'oosona. kaametu qooday woyse?

maxaafay hagee wolaytta soodo yunbburshiyan issipetettaa saynnisiyaninne assuma doonaa luxxisiyo mooduliya geetettees.

Issi keettaa giddon usuppun michchonttinne kushe hiillayi de'es. Usuppun michchonttuppe issinna kushe hiilla gididaagan uttada ba kushiyan ciishshaa oyqqada ichchashu michchontta xeellawus. Ichchashu michchonttikka bantta kushiyan ciishshaa oyqqi uttidosona. Kushe hiilla gidida asa kushiyan merettida ciishshayi guyye baggaara etappe de'es.

Maata maayidi aakidinne dembbatti uttida sohuwan cora asay de'ees. Ha cora asaa giddoppe baggay wolaytta wogaa maayuwa maayin, kaalliyaage bootta maayin, appe qassi attidaage ba maayuwa maayidi wolaytta laytta laamiyaa lo"iya hanotan bonchchiiddi beettees.

puulatti uttida issi lo'iya keettaa giddon naa'uw odalla naati de'oosona. etappe huuphessa baggaara qassi cora asa naatuyyo asa naati xomppo yaagidi medhdhido meretatikka xomppiyaageeti beettoosona. ha sohay ayba geetettii

sa'aa bollan asa naati ba bollaa puula yanoonne giigissanau keehippe go'ettiyo daro puula miishshati de'oosona .puula miishshaykka daro afala milatiyaa sohuwan zin'idi beettes puula miishsha sunttay aybee?

keehippe lo'iyaanne puulatti uttida doozati de'oosona. doozatuppe sintta baggaara goshshanchchai keehi puulayidi goyido biittan puutissido cura puutiyaa qomoti beettoosona. ha goshshaa goidi puulaida bitaniyaa sunttay oonee?

Mereta gidida xoqqu giidaa dereti de'oosona. deretikka naa"awu shaaketti uttidaashin eta bollan gidinkka etappe ziqqan corattidi dolida doozati de'oosona. etappe ziqqaara sintta baggi xeelliyoode dumma dumm auuttati de'oosona.

Toophphiyaa daro ammano qomoti de'oosona. ha ammano qommotuppe issuwa gidida orttoodokisiyaa amanuwaa kaalliyaa yelaga na'ay de'ees. ha yelaga na'ay ba huuphphiyaan qoophiyaa wottidi masqqaliyaa oyqqidi sitti gidi naa"u ayfiyaan co"u giidi xeelliidi de'ees.

issi aaho keettan booxxi uttida sohuwan sinttan adussa xawulaappe merettidabai de7iyo sohuwan naa77u michchontti de7oosona. ha michchontti naa77aikka boottaa maayidi zo7uwaa bantta tiraara dugettaa yeggidi uttidosona. issinna ha baggaara de7iyaarissi sinttan de7iya xuufee aibaa gii?

Boddilida ogiyan aaway, ba'aynne so medoosa gidida hare de'ees. Aaway hariya oyqqidi Dottoriyan caanishin meetettida zokkuwa meeccissidenne caddisside de'ees. Guyye baggaara etappe maatera maayyida doozati dicci uttidoosona.

shuchchaappe oosettida ogiyaa bollan daro ammanuwaa kaalliya asati de'oosona asatu giddoppe baggay gastta gidishshin baggay qeeri na'aa gididi beettoosona sintta baggaara de'iya qeerinaati wolaitta wugaa maayuwaa maaidi bantta kushiyan tamaa eettiyoogaa oiqqi uuttidosona ha sohuwan de'iya asa qoday aappunee

wodalla issoy keehippe maata meraa maayidi puulatti uttida sohuwan adussa mittan wolaytta qonccissiya banddiraa xoqqu ootidi miiccishin beettees. banddiraykka zo7o bicanne karetta geetettees. appe miyye baggaara bootta maayuwaa maayida na7ay de7ees ha na7aassi tiran xaafettida xifatee woyggi?

binnaanaa giigissiyo keettan issi wodalla na'ay beettees. wodalla na'aykka qassi baribinnaanaa irzzuwan yuushshidi keehippe bana puolai uttidaageekka beettees guyye xeellin bana bessiyaagaa ekkidi guyye xeelli bana be'iiddi beetees na'aa sunttay oonee?

asaanay xoossay medhdhido meretaa bollan bantta puula gujidi puulayanawu koyidi go'ettiyo woykko ti'ettiyo miishshay de'ees miishshaykka qassi maata mera gidida sohuwan ichchashaa gididi utti uttidaagee bee de'ees hagaassi meray ay milatii

wolaytta odi bessuwa heregaa boli xeeliyode karetta kootiya maayidi bola bagaara bootta maayidi ayba geetettii?

wolaitta odibeshsha heragaa bollan xeelliyoode xaulaappe xoqqu giidi oosettida kushe hillati giyoogeeti woikko dumma dumma buqurati coratti uttidaageeti de7oosona. hageeta baizziya bitaneekka miyyan de7ees. ha bitaniyaa sunttai oone?

maataa maayida sohuwan cora madada naagida qoodaappe daro e macca asati issippe uttidaageeti de'oosona ha asatuppe kuyye baggaara taani wolaytta dosays wolayttan ishatamu kawoy kawotiis yaagiya xifati de'ees ha asatu qooday aappunee

hapinttappe heppintti aduqqidi miccetida zarphiya. zarphee cora asay harasaappe manddaridi yiidi de'anaayo giigidaagaa. a yuushuwankka daro mereta dolida dozati de'oosona.

zo'o biittay de'iyo sohuwan asa naati dolissido doozati de'oosona doozatikka zo''i uttida sohuwan de'ishin baggay guutta gidishin baggay xoqqidi beettees ha sohoy eti de'iyoosay ayba geetettidi xeegetii

issi booxxi uttida keettaa giddon asa na'ay maayidi go'ettiyo maayuwaa geetettiya miishshay de'ees. maayoikka toophphiyaa banddiraa mera oyqqidagaa gidishin bayzettiyo sohoy awanee?

sitti gi dembbatti uttida sohuwan cora asati de'oosona. cora asatuppe sintta baggaaranne guyye baggaara daro dorida doozati woikko miyya baggaara de'oosona. asatu giddon baggay bica maayin baggay boottaa maayyin baggay dumma dumma karettan hegaa egaa malatiyaagaa maaidi uttiis. issoy eta giddon zanxxila oiqqidi utiis. sintta baggaara bica maaidaagaa sunttay oonee

wolaytta odibessan issi yalagay cora asaara eqqidi oduwaa aattiyo miishshaa oyqqidi daamoota gaale allaanaa. ha laytta gifaata baalay puulaanutan bonchchettiis. yaagidi oduwaa aattiiddi beettees.

dembbatidanne mela maataa tookkida sohuwan beettees. kare meedoossaikka qassi woxxiiddi de'iyoogaato qonccissees. kacciya guyye essidi goynaa pude saluwaa essidi sinttawu issi geediyaappe xinggidi woxxiiddi de'ees ha do'uwaa sunttay ayba geetetii?

dumma dumma qalameta tiyetti uttida salo meranne maata meran tiyetti uttida malaatay de'ees. ha malaataassi giddo baggan eexxiidideya amufule milatiyaagekka de'ees. ha malaatay awa malaati

puulattidanne lo'ida kattaa miyo sohoy de'ees miyo kattaa keettaa giddon dumma dumma citan dumma dumma meran de'iya oydeti issi diran diran bantta citan uttidaageetikka de'oosona ha oydetu qooday qassi aappune

soome doossa geetettidi qoodettiyaageetuppe issuwaa gidiya miizzay ha sohan beettees. miizatikka dumma dumma meraa oiqqidi ha sohuwan de'oosona. miizatuppe dumma baggaara qassi asaykka de'ees ha miizzaa koodai woyse?

Booddili uttidi sohuwaan issi yelaga na'iya bicca maayuwaa maayada karexxanawu baqqiyaa suriyaa gixxada biccanne karettanne bootta gidida caammaa wottada banddiraa bicaa xoqqu oottada eqqaasu.

pulatti uttida keettaa giddon ichchashu naati issippe gidiidi de7oosona. ha de7iya naatuppe naa77ati sinttan wolaitta qonccissiya wogaa maayuwaa maayidi duriiddinne yexxiiddi beettoosona. etappe guyye baggaara de7iya geeti muzunqqaamishaa kaa7iiddi beettoosona haasati de7iyo sohoi auri?

issi sohuwan urqqaappe merettida cora kushe miishshati woykkokusheyllati de'oosona ha de'iyaageetikka bantta bonccuwan bonccon uttidaageeta gidishin cora bantta meraa dumma dumma meraa oyqqidosona baggay zo'anay baqqiyaagaa baggay karexxanay ekkiyaagaa gidishin haageetu sunttay oona geetettii?

soome doossa gididi qoodettiyaageetuppe issuwaa gidida mizai de'ees. miizaikka qassi sinttaa sinttau zaaridi eqqidaagee beettees. ha miizeessi xanttaikka keehippe wonzzi uttidaagaa gidishin miziyaa guye zaarada xeellaidda de'oosa ha miziyaa yaatin oorii?

issi zo77o meran tiyettidi sodo poli takinikiyaa kolojiyaa yaagiya xuufetiyaa oiqqida malaatai de7ees. ha malaataikkabaa giddon dumma dumma meran oiqettida misileta oiqqidaagaa gidishin ha poli-takinika kolojee de7iyo sohoy awane?

xoqqu giidi xawulaappe oosettida miishshaa bollan karetta gidida saynnee de7ees. ha saynniyaa bollan qooriyaa lee77e gidida burccukkuwan kummi uttida bicca ushshaa qommoy de7ees. ha ushshaa qommuwaakka oyqqidaa burccukkuwaa baggay adussa baggay qantta gidishin eta qooday aappunee?

Biittaa meraa maayida sohuwan keehippe burcce haytta oyqqida biittappe pude dolida doozzay beettees. Ha doozaa sunttaykka shaashshaa woykko kosorotiyaa geetettidi xeesseettees. Hagee aybawu maadi?

salomera gidida shohuwan bolla baggaara naa''u banddirati de'oosona naa''u banddirassi toophphiyaa banddiraanne toossa toophphiyaa dere deretettaa asa dalgga manttiya banddiraageetetti erettoosona wolayttattuwaa luxiyo maxaafaa yaagiyaagee bolla baggaara de'e ha maxaafay aappuntta kifiliyaagee

dumma dumma misileta oyqqi uttida maxaafay beettees ha maxaafuwaa bollan de'iya misileti killi baggaara maata meraanne bicaa maayidaageeti issoy issuwaara xam'a oyqqidi kaa'iyaageeta beyshin garssa baggaara hegaattokka xaaceti naa'ay eqqidi uttaageeti beettoosona ha maxaafaa xaafidaagee oonee?

Dembbatti uttida sohuwan keexettiiddi de'iya keettayi de'es. Ha keettaykka qassi keexettiiddi wuribeenna. Ushachcha baggaara naa'u xoo'ee sintta baggaara issi xoo'ee ha keettaassi de'es. Keettaappe sintta baggaara issi yelaga na'ayi tollu go eqqidaagee de'es.

shuchchaappe xoqqu giidi keexettiiddi de'iya keettaa heeran cora asati de'oosona asatikka maccanne attuma gidishin ha asati biron keexxiiddi de'iyo keettaa giigissiiddinne loittiiddi polayiiddi de'oosona etappe issi yelaga na'ay shuchchaa tookkidi bari hashiyannne kushiyan oyqqidi wuribeenna keettaa keexxiyoosaa ehiiddi de'ees ha keettay oogee

keehin puulattidinne akki uttida keettaa giddon cora qomo maayuwaa maayidi cora cimidanne yelaga gidiya asay uttidaagee beettees asa qoodat qassi aappuni

shuchchaappe oosettidi giigida sohuwan daro ashaa naati tiranspporttiyo go'ettiyo kaameti de'oosona. kaametu sinttankka qassi dumma dumma erissuwaa erishshiya xifatee xaafettio uttidaagee beettees hageeti kaameti de'iyo sohoi aawa geetettii?

shuchchaappe oosettida adussa gidida kaamee bululiyo sohoai de7ees. ha sohuwankka qassi naa77u gooman bululiyaa motoreekka beettees. appe miyye baggaara naa77u yelaga naati hemettiidi de7iyaageeti beettishin issi baggaara qassi luuxetta keettaappe yiya na7aikka de7ees. ha luuxetta keettaappe yiya na7ai maayido maayuwaa merai aimalee?

dembba gidida sohuwanloyittidi oosettida woyikko loyittidi goyyettida shooqay de'es. ha shooqaa giddon issi attumaageenne issi maccaara de'oosona. ha shooqayikka daro yafarettidi ba giddon haattaa oyiqqidi uttis.

aakkidinne puulattidi beettiya sohuwan keehippe lo''iya wodee goikko zammana gidida oosuwaa oosettida xawulaappe merettida asa naati uttidi go''ettiyo miishshati beettoosona ha kiittaa giddon qassi huuphessa baggaara diya keehippe puula xomppiyan xomppidi beettees ha sohhay ayba geetettii

sitti gi aduqqi biidi uttida ogee beettees. ha ogiyaappe sintta bagga guyye baggaara qassi dolidi diccidi daayidi uttidi beettiya doozati de'oosona a doozatikka darobau go'ishin asa naati carkkuwaa demmanau maaddiyaabaa gidishin ha dola doza gididaafata medhidai oonee?

issi keettaa giddon cora tamaareti bantta madadan woikko bantta yafaran yafaran uttidi luxissiyaagee immido paaciyaa oottiiddi beettoosona luxxesiyaagee ha paaciya immidi etappe guyye baggiyaa aadhdhidi ooni wuuqqi ooni huuqinne giyoogaa xeeliiddi beettees ha luuxissiyaagaa sunttay oonee

aho biittaappe dolida doozatun doodetti uttida mereta imota gidennan asa kushee medhdhido asa naati zannaqanau go'iya miishshai adussan toketti uttidaagee beettees ha zannaqa miishshai de'iyo sohoy awe?

biittaappe dolida doozatun doodetti uttida sohuwan naa77u asati eqqidaageeti de7oosona. eqqida asatikka zo7o bicanne karetta meraa gidiya wolaitta qonccissiya banddiraa meraa maayidaageeta gidishin ha asatu sunttai oone oonee?

Seeraa naagissiyaageeti woikko xaaceti issi dembbatti uttida sohuwan asaa shiishshidi zoretissiiddinne seeraa baggaa xeelliyaagan haasayissiiddi beetto osona ha haasayissiya asatu giddon eqqi uttidi haasayissi de'iya bitanee oonee?

Dembbatti uttidi maataa maayida sohuwan naa"u jagiiraa keettati de'oosona. Ha keettatuppe issi keettaa sinttan so asa gidiyaageeti aayyiyaa aawaynne naati de'oosona. Ha keettatuppe guyye baggaara uuttay de'ees. Uuttaappe guyye baggaara qassi xoqqu giida keray de'ees.

keettaa sinttan oiddo asati de'oosona oiddo asatuppe naa''ati seeraa naagissiyaageeta gidishin naa''ati qassi ammanuwaa wogaa qonccissiya bootta maayuwaa maayidi eqqidosona ha ammanuwaa maayuwaa maayidaageetuppe issoy naa''antto xekkan eqqidi bootta koppii yaawottidi seeraa naagissiyaageeta xeelliiddi de'ees

ollati uttida sohuwan keehippe zo'i uttida haattai goggiyaa de'es goggiyaa haattaa giddon naa'u wadhdhiyaanne kaa'iya naatikka de'oosona. ha naati de'iyo sohoi awa geetettidi xeegettana danddayii?

shuchchaappe oosettida adussa ogee de'ees. ogiyan heezzan bululiyaagee sinttaara biiddi dees appe guyyeera naa"an bululiyaagee yiiddi dees. Ushachcha baggaara asai hemettees ha dirssa baggaara direttida dirssa giddon doozati dicci uttidosona.

Dembba uttiddi maatta mera maayidda sohuwan oyddi michchoti wolaytta wogaa maayuwa maayiddi durosonna. Ettappe hinni bagan dolli uttidda doozzay de'ees.

aaho gidida keettaa giddon woikko bulaali uttida sohuwan penggee dooya giddi uttidaashin keettaukka baggasai xoo7e giddidi uttido sohuwan issi mishiriyaa beettawsu. ha mishiriyaakka qassi ba de7iyoosan karetta kootiyaa duge maayada zo7o gurddiyaa gixxada karetta caammaa wottada beettawusu. ha mishiriyaa ai oottai?

mereta haattai goggiyoosaaninne zaallai kumidosan naa77u ishantti de7oosona ishanttuppe issoi bootta caamaa wottidi karetta suriyaa gixidi bootta maayuwaa maayidi beettees. appe huuphessa baggaara de'iyaagee qassi bootta shuraabiyaa maayidi karetta kootiyaa hashshiyan yeggidaagee beettees. ha sohoy ayba soho geetettii?

naa77u penggee dooya gidido sohuwan cora oideti de7oosona. eta giddoppe baggai salo mera baggai zo7o baggai bica gidishin miyye baggaara tukkiya shaa7aiddanne baizzaidda de7iya maccaasiyaa beettoos maccaasee sunttai oonee?

issi keettaa giddon cora puula miishshati de'oosona etikka bantta giddon bantta meraa oyqqidi maata miratiyaabaa bollan uttidi beettoosona etappe sintta baggaara bicanne karetta meraa oyqqida de'ees eta qooday aappunee

asai shammiyoonne zall'iyo man"iyan dumma dumma boottanne salo mera gidida shaaraa bollan hiixettida bayzettiyaageeti beettoosona etikka asa nay borkkatau go'ettiyoonne meeguwa maayanaw hiixan zin"iiddi go"ettiyo miishshati de'oosona ha miishata bayzziyay oonee

issi sohuwan woikko issi bitta iyoosan cora dumma dumma asa naati kushe hillaa go"ettidi medhdhido kushe hillaa miishshati de'oosona. ha miishatikka dumma dumma kaltta kalchchiya hegaann hegaa milatiyaageeta gidishin issippe issi sohuwan uttidaageeta de'ettees. hageetu qoodai aappune?

kaamee bulullanaassi shuchchaappe giigissido adussa ogee de'ees. ogiyan cora asati sinttaunne guyyenne hemettiyaageeti de'oosona. etappe sintta baggaara xoqqu giida adussa dolida doozai de'ees. ha ogiyaappe sintta baggaara xoqqu gii keexettida shuchchaappe direttida dirssai de'ees.

kehippe kaamee bululanaassi hallixxiyaanne kehiippe pulattida ogee giigidaagee beettees. haanikka daro bululiyaa kaameti de'oosona appe ushachcha baggaaranne haddirssa baggaara qassi hemettiya asatikka de'oosona qassi shuchchan xoqqu giidi keexettida keettaikka de'ees ha soi awa geetettidi xeegettii?

bayzziyo miishshatu man'iyan asaa naati bantta puulaa gujjana mala bayziyo miishshati beetoosona. ha puula miishshatu qooday woysee?

bayzziyonne shammiyo keettan heregaappe xoqqu gi eqqida puulaa miishshay des. puulaa miishshaa ookki eqqida heregaappe garssa bagaara ayfiyan wottiyo miishshay des. ha puula miishshaappe garssa bagaara bayzziyoone shammiyo puula miishshati de'oosona.

asay namisaappe maanau kattaa gigisidi katta keettaa doyidoogee beeteesu ha katta keettaa sinttan naa''u asay kattaa maanau woykko kattaa mii simmidi kushiyaa me''etti de'iyaageekka beetees etappe garssa baggaara heezzu goman bululiyaa baajaajeekka de'ees ha katta keettay oogaa geetetii

wolayttan oduwaa aattiya odibesaaheregaa bollan issi yalaga na'ai wolaytta qonccissiya wogaa maayuwaa maayidi ceggurssaa xoqqu oottiyaagaa kushiyan oiqqidi oduwaa aattiiddi beettees. appe guyye baggaara cora dolida doozati de'oosona. ha na'aa sunttay oonee?

issi ambbaa giddon keehippe lo77iya adussan ambbaa shaakki biida ogee de7ees. ambbaappe ushachchaaranne haddirssaara shuchchan xoqqu gi keexettida keettai de7ees. ha ambbaa sunttai aiba geetettii?

zo'o meraaninne dumma dumma hara meratun tiyettido keettaa giddon cora ispporttiyaa oottiyo miishshati di oosona ha ispporttiya oottiyo sohuwan issi wadalla na'ay karetta caammaa wottidi zo'o suriyaa miyye baggaara buraaburee dugettaa biidoogaanne karetta maayuwaa maayidi eqqidaagee beetees ha na'aa sunttay oonee

Aaho keettaa giddon walaha gidida miizzati de'oosona. miizzatu meray karetta etayoo sinttan xilqqee dees. etikka bantta madadan maaraa naanggidi eqqidosona. etayoo maataanne haattaa yeggiyoosay sinttan giiggidi uttiis.

bodilidinne biittati uttida sohuwan issi barkka tollu eqqida biittaappe dolida doozai de7ees. doozaikka ba huuphiyan ba aifiyaa oiqqidi uxxiis. issi baggaara qassi cora bantta dumma dumma meraa oiqqida coratti uttida doozatikka de7oozana. ha doozatu sunttai aiba' geetettii?

Naa'u macca naati issoy issuwaa xeelidi miicciidi beettoosona. Naa'aykka bootta maayuwaa maayidi uttidashin issinne wolaytta wogaa qonccissiya dungguzaa ba hashiyaara duge zaarada yeddada uttaasu. Eti ay oottiyona ha sohuwan?

Issi dirssay direttido sohuwan maaata meray maayidi miiyyaara de'iyosan dembbattida sa'an qassi issi na'ay so medoosa gidida miizziyo wodoruwaa qooriyan aattidi qachchi uttidoogee beettees. Ha na'ay nu qoppiyoode aybaa oottiidi de'ii?

bitane issoy wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayidi garssa baggaara bootta shamisiyaa qumaashshidi masqqaliyaa batiran wottidi maata milatiyaa sohuwan eqqidaagee beettees. appe miiyye baggaara qassi ijjinchcha lookkiyaara giya xuufe de'ees. ha bitaniyaa sunttay oonee?

dembbati uttido sohuwan maatamiraa maayida asai de'ees ha maata meraykka daro doozatinne daro lo''iyaabati dicci uttidosa geetettees ha sohuwai ayba geetettii

cora asati issoy issuwaara zannaqaa zannaqanaassi biido sohuwan eqqidaageeti beettoosona etappe ha baggaara issi yelaga na'iya xoqqu giidabaa duunneti uttidabaa bollan eqqada karetta suriyaa gixxada bootta maayuwaa maayada uuttaasu a ba qooriyaara duge yeddidoogee aiba geetettii?